Kunondofundwa ngendumurwa dzedu ino kunofanire kunge kwakangwaririka ndumurwa dzifunde pakangwaririka ngekuti mundumurwa umwu ndimwona mune madhokodheya vafundisi saka ndumurwa dzinoda kungwrirwa ngerudo rwemene.

Vana vedu vanoda kuti vafundiswe ngerudo rwemafundisirwo emene. Ngekuti vana vanodakarira maningi kufunda ngekutamba pamweni pakhona ngekurumba. Vana ava ngavafundiswe ngerudo ngekuti ndimwona mune madhokodheya edu muvana ava.

kuzvikora kunofundwa ngendumurwa dzedu kunofanira kunge kwakangwaririka kuti akunayi ere, kuti akupindi bukuta ere nekuti mundumurwa umu ndimo mune madhokodheya nevafundisi.

Ndumurwa dzakufunda kuzvikora zvaka zvamburuka zvemene ngokutoti dzakutofunda wo dzakagara pazvihlayo ende kumbatso kwadzinenge dzeifundira kwakangwaririka .

Kuzvikora zvinofundwa ngendumurwa kunoda kupota kweuningirwa kuzi akunayi ere akupishi ere kana kuti akupindi bukuta ndumurwa dzinofanirwa kufunda dzakagara pazvihlayo padzo dzeidakara.

Hurumende dai yaendawo muzvikora zvinofundira ndumurwa dzedu izvi dzandoisawo mbatso dzinoti ndumurwa dzifunde dzakangwaririka, dziwanzwe . Mbatso idzodzo dzinofanira kunge dzakangwaririka zvekuti nyangwe mututu ukauya kana mvura ikauya haiiti kuti ndumurwa dziri mukati imomomo dzikuvare kana kuchekwa ngemazenge awira, ahudhukira mwukati imwomwomwo.

Kumbatso dzinondofundwa ngendumurwa kuchikora ino dzinoda kuti dzinasirwe kuitire kuti mututu wouya dziziye kuti mawindo akhona kana madhoo azowiri mukati. Ndumurwa dzinofanira kufunda dzakangwaririka ngekuti ndimona mune madhokodheya nevafundisi mundumurwa dzedu.

Zvikora zvinofunda nendumurwa zvinoda kuti ndumurwa dzifunde dziri pakangwaririka. Pakaita sekuti hapanayi ere hapapindi bukuta ere kana kuti panogara pakakonywa kuitira kuti dzisangobuda buda. Pamweni pakona dzinozotsikwa ngemovha mumapato.

Kudhaya ndumurwe dzaifunda pasi pemuti zuwa reipisha pamweni pakona kukanaya dzanga dzisingaendi kuchikora Hino zvinezvi uno kwane zvihlayo kana mabhenji ndumurwe dzinofunda mbatso dzakangwaririka dzeitaticha dzakagara pachihlayo yeitozwa kudakara.

Kudhaya ndumurwa dzayiti dzikaenda kuzvikoro dzaifunde pasi pomumbuti pamwe pakona mvura ikanaya dzokorere kuuye kuchikora hino zvinozvi kwaane mbatso dzakangwaririka dzokuti ndumurwa inofunde yakagara pachihlayo chayo kana pabhenji yeizwe kudakara.

Kuzvikora zviyani zvinofundwa ngendumurwa, kunode vafundisi vanofundisa ngerudo rwemene ngekuti ndumurwa dzinonyanye kufunda ngekuona, ngekutamba. Saka vafundisi ava fundisai ndumurwa ngerudo idzi.

Kuzvikora zviyani zvinofundwa ngendumurwa kunode kuti ndumurwa idzi dzifunde dzakangwaririka dziri ikeyo. Kuitire kuti pakauyawo akaita inge mupengo asangopinda pachikora ipapo ngekuti unopedzisira atopfura vana varipo ngemapuwe.

Kuzvikora kunofundwa ngendumurwa kunoda kuona kuti kwakangwaririka ere ndumurwa adzinayiwi ere apapindi bukuta ere ngekuti ndumurwa dzinoda kungwarirwa, ndimona mune madhokodheya nevafundisi mundumurwa dzedu idzi.

Kuzvikora kunofundwa nendumurwa dzedu kunoda kuningirwa kuti kwakangwaririka ere. Apanayi ere, apapindi bukuta ere ngekuti mundumurwa umu ndimo munemadhokodheya nevafundisi vedu.

Kuzvikora kunofundwa ngendumurwa mukupona kwedu kudai zvanaka, ngokuti kwangwaririka, ndumurwa dzaakufunda mumphatso dzinofundirwa mune zvihlayo nemabhenji ,kusiyana nekudhaya kwadzaifunda pashi pemimbiti.

Ku zvikora kuno fundwa nge ndumurwa mukore une kwakanaka kusiyana ne kudhaya ndumurwa dzai funda pashi pe mumbuti zvinozvi unowu ndumurwa dzino funda dzaka dakara dzaka gara pa zvihlayo nepa mabhenji.

Kudhaya ndumurwa dzai enda ku zvikora kundo bhuye ngano dziri pashi po mumbuti hinezvi uneyi ndumurwa dzakuto funda dziri mu mbatso dzino fundirwa dzeito kona kuto tatichawo magama echi ngezi ano fundwa.

Kuzvikora kofundwa nendumurwa kwanaka mazuva anaya kusiyana nekudhara kwaifundwe ngano, zvinezvi unowu ndumurwa dzakutotatichawo zviriyo mazuvano izvi zvkanyorwa papepa pamweni pachona kutobhuyawo ngechingezi.

Kudhaya ndumurwa dzaifunda pasi pemumbuti, mvura ikanaya pamweni pakhona hadziuyi. Hinezvi unowo kane zvikora zvakavakwa ndumurwa dzinofunda pakangwaririka pasingapindi bukuta kana kunaya.

Kudhaya ndumurwa dzaifunda pashi pemumbuti pamwrni pakhona mvura ikanaya dzanga dzisingauyi kuchikora zvinezvi unowu dzakufunda pakangwaririka ndumurwa inofunda yakagara pachihlayo payo yakadakara.

Kuzvikora zvepiri ikeyo kutonofundwa kana weida zveudhokodheya unotofundira ikeyo wotosvika kuzvikora zvekudera dera zviya wakukona kuhloya muntu weishandisa michini yechingezi kana kutodhibhanisa mitombo kwemene unenge wakukona.

Vantu vasisa kuti vakawana mari vaende kuzvikora zviya zvakaita saana kolegi kana weida kufundirra zveudhokodheya ikeyo ikeyomuntu unobvayo unenge akukona kudhibanisa mitombo asvika muchibhehleya otofundirawo kubaira jikideni ikeyo.

Kuzvikora kunofundwa ngema jaha kanamadhodha nendombi, kunoita kuti mundu akure eikona kushandisa mishando yemanyara ingati kutsetsa kana kupishira masimbi ayani endawo ikweyo undofundira kutsetsa kutiuone kupona.

Vantu vakawana mari vanosise kuti vaende kuzvikora zvakaita sanakoleji kuya. Muntu unobve ikeyo afundira mishando yemanyara ingaite yekusona kana kutsetsa, ouyawo muntaraunda osonerawo vantu otoonawo mare yekutenga zvekurya pamuzi.

Kuzvikora zvofundwa ngemajahe nevasikane zvakanaka ngekuti muntu vakubereke ndxondo. Uide kufunda zveudhogodheya votoite zveudhogodheya zvega izvozvo. Vapedza unopuvavo chitupa chekuti usazoneseka ngebasa reudhogodheya.

Zvikora zvepakati nepakati nezvedera zviyani vantu vanosisa kuenda ikeyo kuti ndxondo dzindobeurwa. Ndxondo dzabeurwa muntu ndopanozokona kungaite kuhloya muntu eishandisa mishini yechingezi kana kufundira zveudhokodheya ikeyo.

Kuzvikora zvinofundwa ngemajaha zvanaka ngekuti majaha arikufunda ikweyo anofundirawo mushando yemanyara enga dzekutsetsa kana kuvaka muntu otonovakawo muntaraunda maanogara otowanayo mari yekurya pamuzi. .

Mukuwo unowu kuzvikora zvofundwa ,Vantu vakutifundirawo mishando yemanyara . Vamweni vanofundira kubika vamweni kutsetsa .Izvi zvinoita kuti ndxondo dzemuntu dzibeurike awanewo zvekuita mundaramo make.

Vanoita zvefundo vanofunda kuzvikora zvechipiri zviyani vanonofundira zveudhokodheya kana veida kuita izvozvo apedza ipapo anozopiwa chitupa chekuti azoenda kuzvikora zviri dera dera zviyani kuti anyase kundofundira ikeyo.

Ku zvikora zvinofundwa zvepiri ikweyo muntu ndo kwaano fundira zvaanoda kuzoita mundaramo yake kana kuda zve udhokodheya woto taticha mabhuku ezve udhokodheya wapedza wozopuwa chitupa chekuti uzoenda ku zvikora zve dera dera zviyana.

Kuzvikora zvepakati zviya zvakanaka kuti muntu aeneke ngekuti apedza anopuwa chitupa chinoita kuti aende kuzvikora zvedera dera izvi Zvinoita muntu azoziva chinangwa chake kana aenda kundofunda.

Kuzvikora zviye zvakaita sana sekondari kutori nembatso dzinotoende vana veitonofunda kudhibanisa mutombo kunyanya vana vaya vanoda kuita zveudhokodheya, vanenge veidhibanisa mitombo vari mumbatso idzodzo, kuitira kuti votoende kuyunivhesiti unenge otozviziva kuti mutombo wakadai unorape chakadai.

Muntu kana aenda kuchikora chechiri chiyani ngaandogwinyisira yaambo ngekuti ikeyo ndokunozokupa chitupa chekuti uyenge kuchikora chiyani chepadera dera.

Vanthu vanofundisa vana muzvikora vanofanira kunge vatorinerudo rwekufundisa rwemene nekuti vana vedu ava ndimona matinoona madhokodheya nevafundisi kana vazokura.

Kuzvikora zvinofundwa zvechipiri zviyani svikeyi muntu ndookwanokhomba chipo chake. Umweni unokona kusona. Umweni unokona kudhirowa topona ngekudhirowa eitodhirowera antu zviro zvavanoda kana kudhirowa vantu padera pezvitoro.

Zvikora zviya zvakaita sana sekendari zvine mabhazi anotwara vana veienda kuzvikora kana veipetuka pamweni pachona anotwara vana kana veienda kunokhaba mabhora kune zvimweni zvikora kana korumba. Izvi zvinoita kuti vana vafambe vakangwaririka ngekuti mumakanyi umu mune makhaba, mahlobo akaibva magandanga anenge eigarira vana, saka vana vakakwira mabhazi iwawo vanosvike kumuzi vakangwaririka.

Kuzvikora zvepiri zvinofundwa kunofanira kuita mabhazi anotware vanhu kunyanya vanogara kure nezvikora izvozvo ngekuti umweni unonga akatoremba ngemumango osvika pachikora paya otovata aachatoziyi chihambiro.

Zvikora zvepakati ngepakati zviyana zvakanaka nekuti vamweni vanenge vechitambavo zvakaita sekukaba bhora kana kuimba. Vantu vanenge veidakara vari ikeyo veitoziyana chinangwa chekuverenge mabhuku varikuzvikora ikeyo.

Zvikwangwari zvakanaka maningi zvinokhomba kuti kuchikoro ino kwawoenda ngechikora chendumurwa ino ngechepakati nepakati ino ngechedera dera zvinoite kuti munhu usazoita buka buka rekuramba wendodzungaira weienda kuchikora chisiripo kana chikora chisiri chopi.

Vanthu vanondofunda kuzvikora zvepiri zviya ngavandogwinyisira yaampho vanofana kutaticha mabhuku ezveudhokodheya vari ikeyo kuitira kuti vazopuwa zvitupa vaende kuzvikora zvedera dera zviya.

Vantu vakaenda kuzvikora zvechipiri zviyani vanosisa kugwinyisira yaambo. Ngekuti ikeyo ndokwavanozopuva chitupa chekuti vaende kuzvikora zvepadera-dera zviyani.

Kuzvikora zviya zvakaite sesekendari, vana vanosise kuti vaende ikeyo nekuti kune mbatso dzinofundirwa dzakangwaririka kune zvihlayo nemabhenji zvekuti vana vanofunda vakagara ipapo nemovha dzonozovatywara kana vapedza kufunda dzeivasiya mumamuzi dziriyo izvozvo zvinoita kuti vanthu vafunde vakangwaririka vakadakara.

Zvikora zviri pakati ne pakati zviyani zvakanaka kuti mwana ando fundira ke ngekuti zvaka ngwaririka zvimweni zvakona zvinenge zvine mabhazi anotwara vantu vakawanda vanobva ku ndau dziri kure.

Kana munhu aenda kuchikora chechipiri ngaandogwinyisira yaamho aziye china ngwa chaakahambira. Ngekuti ikeyo ndokunozomupa chitupa chekuti aende kuchikora chederadera chiyani.

Kuzvikora zvechipiri zvinondofundwa, vantu ngavasise kuende ikeyo ngekuti ndikona kavanozopuwa zvitupa zvekuti kana weida kuenda kuchikora chiyani chekudera-dera uende.

Vanoita nezvefundo vari kuzvikora zvechipiri zviya kakanaka kuti muntu andofundiraya ikeyo nekuti ndxondo dzake dzinobeurika oda kufundira zvekufundisa unobva ikeyo ndiko kwaanopuwa chitupa chekuti azoenda kuzvikora zviyane zvederadera

Kuzvikora kwefundo yechipiri kwakaba anaka vantu vanosise kuti vaende ikeyo ngekuti vanenge veikabawo bhora nekutamba bhora rekukandirana ngemaoko vanhu vanenge veidakara.

Zvikora zvefundo yechipiri zvinoite kutoti munhu kana eide zvekufundira zveudhokodheya atotangira apapo apedza opuwa chitupa chinoite kuti oode zveudhokodheya kuzvikora zvedera zvisazonesa.

Kuzvikora zvepiri zvinofundwa zvakanaka kuti vantu vasise kuenda ikeyo. Ngekuti wapedza ipapo unopuwe chitupa chinoita kuti uzoenda kuzvikora zviyani zvedera, undovhurika ndxondo uri ikeyo.

Kuzvikora zviya zviri pakati nepakati zvimweni zvachona zvinenge zvine chikwangwari zvotonyorwa zvinofundwa pachikora ipapo. Kana mwana vako usingadi kuti afundire pachikora ipapo unotoona kuti zvinofundwa apa hazviendarani nemwana vangu unotomuendesa kune chimwe chikora chinofundwa zvaunoda kuti aite mwana vako.

Kuzvikora zviri pakati nepakati zvakanaka zvinoite kuti muntu aende ikeyo aziye chinangwa chekunditaticha mabhuku kana kuti unode kuitawo zveudhokodheya oitawo zveudhokodheya kuti mhuri yekwake izwewo kudakara kana kuti izoremekedzwa adhokodheya.

Muntu kana agenda kuchikora chinofundwa chechipiri chiyani unosisa kuti agwinyisire yambo ngekuti ndokwanopuwa chitupa chekuti kana eida kuzoenda kuchikora chedera dera chiyani aende.

Kuzvikororazviri zviri pakati nepakati zviyani ndiko kunosisa kuti vantu vaende wo ikeyo vandobairwa pfungwa. Umweni unotokura otoda kuita zveudhokodheya eifundira ikeyo. Izvozvo zvinoita kuti muntu aziye chinangwa chake chekuti uchada kuitei nendaramo yake.

Vantu vonosisa kuti vakaenda kuzvikora zvechipiri vaziye chihambiro vagwinyisire kutaticha kuti vazopuwa chitupa chinoita kuti vaende kuzvikora zvepadera dera zviya.

Kuzvikora zviri pakati nepakati zviyani vana vano sisa kuti vaende ikeyo ngekuti kunenge mwakangwaririka muntu unoziye chinagwa chekuno taticha mabhuku kana asvika ikeyo.

Kuzvikoro zviri pakati nepakati kunenge kutoriwo nevadzidzisi vane rudo rwemene. Ngokuti vantu vanenge veifunda veibhiirwa zviri kuitika mundaramo iyi. Ndizvo zvinoita kuti pfungwa dzemuntu dzibeurike.

Ku zvikora zviri pakati zviyani zvino dawo kuti mwana ayende ikweyo iyoyo ndo kwa anondo beurwa ndxondo kana oda kuita zve udhokodheya unenge o erenga zveu dhokodheya zvemene kuti asazo nesaka aku enda ku zvikora zveku dera dera zviyani.

Kuzvikora zvepadera dera zviyani ikweyo vantu vanofundira mishando yemanyara vamweni vanofundira kutsetsa vamweni vanofundira kubika otoonawo chitupa apedza kufundirawo ichi kuti azoonawo basa.

Kuzvikora zviya zvakaita saana yunivhesiti vandu vanosisa kuti vakaona mari vaenda ikweyo vandofunda ngenguti vanenge veifunda vakaningira pamushini yechingezi yavanoti malaptop iyoyo inokwanisa kuti mundu gqondo dzake dzishande vamweni vandu vanobva ikweyo vakutokuna kubeura mishini iyoyo veitonasira otoonaeo Mari yekuona zvekudya pamuzi pake kana kufundisewo amweni andu kuzvikora

Kuzvikora zvepadera-dera zviya. Vantu vanosisa kuti vaende ikeyo, ngekuti ndikona kunobeurwa ndxondo dzemuntu, kuitire kuti odzoka muntaraunda unoonawo zvekuita kwete kungogara.

Kuzvikora zvepa dera dera zviya vanhu vanosisa kuti vaendekeyo ndiko kunaku kwavano bheurwa ngxondo zvekuti kana uchida kufundira zvehudhokoteya wotoita zvehudhogodheya ikeyi kunoda anhu vanechinangwa kwete vantu vanoenda kunoite zvisina maturo .

Zvikora zviya zvakaita sana yunuvesuti zvitori nembatso dzinongwarirwe mabhuku ekutaticha vantu kana vapedzawo kukabe bhora kana kurumbawo kuzvikora izvozvo vanotonogarawo mumbatso idzodzo dzinongwarirwe mabhuku ,munhu ototaicha zveudhokodheya zvaanoda kuzoita otoziye kuti mutombo unodhibaniswa zvakadai ngekuti mumabhuku imomo zvinenge zvakanyorwa.

Vantu vanosisa kuenda kuzvikora zvekudera dera zviane, ikeyo ndokwavanozopuwa chitupa chekuti kana wapedza kufunda usazomisika kutsvaga mushando.

Vantu vanofundire kuzvikora zvakaite sanayunivhesiti kuya, kwakabanaka ngekuti unotaticha akaningira pamuchini wake weChiNgezi wavanoti malepitopu, Apapo muntu unenge echitobvunzana nelepitopu yake, Izvozvo zvinoite kuti ndxondo dzemuntu dzikasire kushanda, ouyawo muntaraunda ofundisawo vana kubayawo malepitopu apapo, vantu vomupawo mare yekuti atengewo zvekurya ari pamuzi pake.

Vantu vanosisa kuti vakawanda mare vaende kuzvikora zvakaita Sana univhesiti kunotorwa madhigiri nemadhokodheya nekufundisa itei kune mbatso dzakareba kuenda mudenga dzinongwarirwa vantu vabva mundaraunda dzakasiyana siyana vauya kuzofundira mishando yemanyara yakaita yekusona kana kubika.

Kuzvikora zvepadera dera zviyani, vamweni vandu vanoda kutondofunga nemovha dzavo veipetuka kumuzi nemovha idzodzo, endaivo undofundavo kuzvikora izvozvo ngondo dzako dziwane kudurwa uzowonavo kushanda mhuri yako yeirarama.

Kuzvikora zvepadera dera zviya kune mbatso dzinongwarira vabve kure. Vanosvika pambatso idzodzo dzinenge dzine mibhedha muntu otowata eifunda ari kona ikeyo apedza ozopetuka hake kumuzi. Izvozvo zvinoite kuti muntu aziye chinangwa chaakahambira ikeyo.

Kuzvikora zvepadera dera zviyani kune mbatso dzekufi vantu vabva mundau dzakasiyana siyana vagare veitaticha vari ipapo vopedza vopuwa zvitupa zvekuti vazotsvaga mishando.

Ku zvikora zviya zvepa dera dera ndikona kuno enda vantu vanosisa kufunda zve udhokodheya vasvika ikweyo kunenge kuine mishini yaano shandisa imweni yakona ndiyo yavanenge vechi shandisa kudhibanisa mutombo kana vava ku shanda mu zvibhedhlera.

Kuzvikora zvedera-dera zviya, kunenge kune mbatso dzakaturikidzana kuenda mudenga. Mbatso idzodzo ndodzinoite kuti vantu vabvawo mundau dziri kure vauyewo veigara veifunda vari pona ipapo.

Vantu vakaona mari ,vanosisa kuti vaende kuzvikora zvakaita seanayunivhesiti mundotora madhogirii awo ekufundisa. Vouya muntaraunda otofundisawo ndumurwa dziri muntaraunda umwomwo, vantu votomupawo mare ngekuti unovafundisira ndumurwa, ototengawo zvekurya pamuzi pake.

Kuzvikora zvekudere dera zviyani kunemge kuine mbatsowo dzakavakirwe kungwarira vantu vanobva kure vanouya kotaticha ipapo vanenge veigara vapedza vozopetuka havo kumuzi vane chitupa chekuysvagisa mushando

Ku zvikora zveku dera dera kwakanaka vantu ngava rumbe ikeyo ngekuti ndxondo dze muntu dzinondo beurika wobva ikweyo unenge wane chitupa chinoita kuti usazo nesaka wode mushando.

Kuzvikora zviyani zvakaita sana yunivhesiti kune mbatso dzinongwarirawo vantu vabva muntaraunda dzakasiyana siyana vauya kofunda. Muntu unotofundawo atori mumbatso yake nekamubhedha kekuti azovatawo. Pamweni pakona paanenge patori nepanogwarirwawo ngubo dzekuti apfeke eyiendawo kundofunda. Izvozvo zvinoite kuti muntu agare pakangwaririka.

Kuzvikora zvepadera-dera zviyana kwakanaka kuti vantu vaende ikweyo ngekuti wapedza kufunda zveunofunda, unopuwa chitupa uwane basa usazoneseka kana wapedza kufunda.